nañ kla jox plus d' information ci lépp li nga xamante ni moo nekk UGPM

moom nëbatuwul

bépp xibaar boo <music> xamante ni am nañ ko

kuy baykat rek ñun pour ñun danga caa bokk kon soo ñëwee rek loo fa soxla ci xibaar
ma macha allah xam naa ni présidente wax dëgg yàlla thème bii moom ni ngeen ma ko joxee <breath> xajul ci waxtu

même booy xool planification bi dina compliqué trop <coughs> ñu respecté li nga xam ni moom mooy moom mooy waxtu wi

<hesitation> ndegam UGPM ma jël rek 30 minutes <breath>

su ko defee ma ñëw ci waa CREC nag ñu wax ma tamit <breath> lan mooy CREC ak vraiment la ban ban ban ban lëkkaloo la am ak UGPM parce que tonton Ndiakhate mi ngi koy wax sànq <breath> donc yëkkatil ma tuuti après ma ñëwaat ci waa CREC

UGPM def na 30 minutes taaw
30 minutes <laughs>
30 minutes
je croyais
ne bariwul

<music> moom woyu youssou Ndour bi moom dina ci kontaan trop waaw <music> parce que moom man loolu nag moo tax moom day xeexal jigéen ñi moom ba ma xam ni moo tax programme bi <laughs> wax dëgg yàlla tekki jigéen <breath> am na solo <hesitation> Assane mu mel ni wax dëgg yàlla dégg nga ñi nga xam ne ñoom ñooy waa UGPM <breath> ci wàllu bi nu féetee énu des présentation UGPM ci noonu laay ñëwee aussi ci li nga xam ni mooy CREC parce que nit ki mënut a <breath> <hesitation> dugg wala mu wax ci loo xam ne xamoo ko donc tey <breath> sunuy wax CREC tey présentation bi aussi <breath> lan nga ñuy wax CREC fan la nekk lan moo ko tax a jóg

waaw ah jërëjëf Badara <coughs> laaj nga ma laaj boo xamante ni bu ma neex la defe naa ni fii <hesitation> ñoom Ndiakhate mujjee ak présidente Fatou binetou foofu rek laay tàmbalee xam nga UGPM dafa am benn jamono mu am ay jafe-jafe ci wàllu comme ni ko Ndiakhate waxee ndax xam nga baykat

jafe-jafe boobu nag daanaka li sabab taxawaayu coopérative bi muy CREC bi foofu la tàmbalee ndax lañ ca gën a seetlu rek mooy boo xoolee jamono bi nga xamante ni bi CREC ñëwagul woon yàgg na boobu pour nga am bor ñaari kuréel lañ fi xamoon yuy joxe bor muy CNCAS bu nekk Thiès ak crédit mutuelle te anam yi ngay def pour jot si baykat bu ndaw bi mënu csi jot léegi nag ah dafay doon kon farata ci UGPM mu jéem a xool moom nan lay amee xeetu bor boo xam dina dëppoo moom ak ni nga xam ni noonu la ay membres am toogee ndax baykat boram daa war a xam nga li Ndiakhate wax léegi ci wàllu aada yo yooyu yëpp ci wàllu diine yooyu yëpp booy tabax xeetu bor di nga ko sóoraale donc foofu nag lañ sukkandiku te avant ñu koy taxawal dañ ko njëkk a sos ci dëkk yi ndax dëkk bu nekk mu gën a fexe ba di taxawal <hesitation> keesu denc biñ ko defee ba am ay jamono ba nga xam dem nañu ay juróomi at ci lañ gis ne war nañ taxawal benn <hesitation> jumtuwaay boo xam day nekk ci booru UGPM ndax Fatou Binetou wax na ko léegi présidente mu ne CREC <noise> <hesitation> UGPM kon kuréel la goo xam ne ci wàllu social la ëpp lu muy def waaye it joxe bor loolu moo tax nag ñu sos ñu sos CREC bi nga xam ne kon ngir tontu loolu ñu ne kat léegi ah pour mu pour bor yi mën a mën a mën a dem ci nit ñi foog ñu jéem a xool naka la ñuy def ba nga xamante ni bi ni <hesitation> nit ki buy buy bu ko bu yàlla defee am nga nekk baykat

beneen bi ci des mooy am na yeneen ligne de crédit yoo xam ne alal la boo xam ne UGPM <coughs> dakoy jël dugal ko si biir coopérative bi ñu koy joxe mais loolu la ñuy tuddee crédit <hesitation> ressource affecté ligne de crédit la day doon boo xam ne na ñu ñëw foofu la ñuy dugal xaalis bi ñoom ñu defar seen projet ñëw ñu financé leen ci CREC bi

nan fa dugal benn projet boo xam ne

bu ko defee UGPM moom bu ko xasee jox rek

ñu adopté ko <noise> foofu

leneen li nga xam ne rek <hesitation> mën naa ko ci mën naa ko ci wax rek mooy ci li li jëm ci maanaam jubluwaayu jubluwaayu CREC bi mën naa ci indi quelque yenn jubluwaay rek yoo xam ne ni moo tax daanaka ñu sos ko bi ci jiitu rek mooy ñu fexe ba <hesitation> am benn xeetu leblinu bor ba nga xamante ni bi day dëppoo ak ñoom ñaareel bi mooy ñu fexe ba
day dëppoo ak yéen
xam nga
samba wala Moussa wala Demba ma nekk Ndombolox
ah soxla bor kooku dafa am nu mu bindoo li banque classique yi di def <noise> li ngay wut muy ay wax garanti yi ay ay ay ay pièces yi ngay indi garanti oto wala garanti kër wala nangam bi ci des mooy nañ la laaj acompte

mooy weer wu ne nga dugal donc yooyu moo tax bu fekkente ne bi loolu la kooku du ci mën a jot

mel ni tey nawet bi ñëw nga war a nga war a am bor <noise> pour jënd xar wala pour jënd jiwu ak leneen ak leneen <noise> léegi bu fekkente ni bi fële la

mais am na goupement yi ndax ñaari xeeti membdre ñoo ne ci CREC yi muy personne physique ak personne morale personne physique mooy nit ñi par benn kenn ku ñëw dugg si léegi nag ñun dañoo déparé woon ci mbooloo mu ànd ndax système bi itam day système boo xam ni dimbalante moo ko tax a jóg dajale suñuy ndenc sakanal ko ci dimbalante <noise> ndax comme organisation sociale moo ko créé social boobu bu énu ko bàyyiwaat ñun dañuy def cré crédit ci solidaire ak social boo xamante ni bi day bàyyi xel askan wi

parce que bu fekkee ni dangay jaay xaalis rek <coughs> xaalis lay doon crédit jox ma ma jox la amu leen benn relation mais dañuy xoolaale aspect social aspect social nag mooy

muy nit ki ak mbooloo mi
mbooloo mi
bi ci des mooy <hesitation> li ñuy wax tamit ndenc mi ci ci ci ci gox bi ndenc mi ñu mën koo gën a aar parce que bu njëkkoon daañu ko daan dañu daan njëkk a def animation bu njëkk bu ñu mosaan a dem ci dëkk yi doon leen wax njëriñu denc na ma yàlla <noise> baal nekkuñu fi mais ci néegu ñax lañ nekkoon mais néegu ñax yooyu ñu nekkoon njaq la boo demoon ci toxlu ji mën ngay bay ba mu yàgg nga laal benn njaq mais boo dencee ci ci ci kees

même boo fa jógee aussi
Njere de bu yemee ci njaq loolu moom da koy
<laughs> loolu loolu loolu xam nga waaw léegi itam xam nga mën na financé comme ni ko gars yi waxee léegi ay yëngu yëngu yu jëm ci wàllu koom beneen bi ci des nag mooy dina yokk aussi dimbalante bi ci suñu biir ndax kenn ku nekk mënta dem
<hesitation> %hu comme kenn ku ne mënta dem nag

ñun ñoo ko si ñun la bàyyikoo waaw daén koo créé ci ñun par nous et pour nous loolu moom mooy li ci gën a am solo ak aspect loolu moom mooy li nga xam ne léegi suñu ñëwee ci ci ci ci ci xeetu xeetu xeetu membre yi wax naa ko léegi dañoo am ay groupements mais am na ay associations am na ay GIE am na sax ñu nga xamante ne bi ni tey <hesitation> dañoo am ci lu mel ne ay <noise> mboo mbooloo yoo xam ne nii yor nañ seen xaalis dañ koy jël indi ko ci ci ci CREC bi denc ko foofu mu ndax li mu njëkk a gën a réglé ci suñu diggante mooy danga daan nekk kuy denc xaalis ci biiru dëkk aw fas sax boo ko jëndee ñu ne sunu nxaalis la ko jëndee bu su boo tabaxee ñu ne sunu xaalis la ko jënd léegi nag bu fekkee danga koo denc cib compte ñu bàyyi ko ca Ngaye heure bu ñu soxlaa ñu bind seen jël dem dem Ngaye jëli ko indi

loolu daal bu fekkee am na lu muy yokk ci question bi

ñëwal voilà

après ma ñëw ci tonton Galaye <crosstalk> parce que am na lu ma ko bë <hesitation>

voilà léegi fi mu nekk nii ñoo ngi ci junni ak téeméer i nit junni ak téeméeri way bokk ak juróom benn fukk ak juróom ñeent
ci CREC bi
ci CREC bi 1169 sociataires mais boo ko xoolee personne physiques yi junni ak fukki nit waaye juróom ñaar téeméer yi

mu am solo trop kon ci programme bii

loolu dina am solo ñu gën ci waxtaan ba jigéen ñi bu ñu xamee njariñ li yaakaar naa ne daañu mën a ñëw jegesi ko
dëgg la
bu loolu jàllee <hesitation> kon ci kees yi yi nga xam ne ni mooy mbooloo yi way bokk yi groupement la wala association wala <hesitation> ab dahira wala yum ndax ay dahira sax am nañ fa am nañ fa compte léegi day nekk ci téeméeri ak juróom fukk ak juróom-ñeent mooy mbooloo yi <noise> léegi nag pour nga bokk bu dee kenn nit ku ñëw nga xam dafa ñëw rek jógee lisaaru lëmm jógee Ngaye ñëw bëgg a book dañ ko naan juróomi téeméer ngay indi dinga indi benn épargne minimale ndenc mu njëkk li ngay bokkee ci kees gi

su ko defee loolu dangay indaale nag sa carte d: identité sa photocopie carte d: identité bi ci des mooy bu dee mbooloo mbooloo mi groupement wala association wala GIE ñoom ñaari junni la ñuy indi bokkee ko ci capital

mooy capital bi nga xam ne ni xaalis bi nga xam ni mooy laltaayu <hesitation> li nit ñiy bàyyi foofu leneen li ci des mooy épârgne minimale ndenc mi nga xam ne bu dee mbooloo dañ ko naan yow junne ngay indi ndenc mi gën a néew léegi moom mi ngi bokkee 5000 kon bu dee mbooloo groupement association ASC lu mu mënti doon

beneen bi ma ci bëgg a yokk rek mooy kees gi itam 2000 la ñu crée <hesitation> CREC bi
CREC

pour dëppoo ak reglementation UEMOA ñu ngi ko reconnaitre ci TH 302 0278 ci région de Thiès donc tey jii am na droit ci yëngal xaalis <noise> loolu rek laa ci doon dolli Galaye
bala maa bala maa bala maa dem ci tonton Galaye
waaw
man Badara Mbaye mii est ce que mën naa jóge fii ak sama jubbu dem foofu ca CREC ba ubbi fa compte waaw wala déedéet ndax dama <hesitation> am na lu présidente waxoon sànq ni UGPM pour nga bokk ci dafa am noo ci war a bokkee

waaw ndax gis nga loolu bi ñu koy sos def na ñu ci ay waxtaan yu gën a bari mais kees dañuy wax dafay lu ñuy wax principe porte ouverte parce que boo xasee bu ñu la xasee reconnaitre reglementation bi mënuloo nit yow doo bokk donc ku mu doon muy personne moo tax nit kenn koo xam xamante ne bi Badara Mbaye tey ca ca mutuelle ba mën na indi bu remplir ree
<breath> yàll na yàll na yàlla na jikkoom dëppoo ak waa UGPM de ndax <hesitation> <laughs> ni ko présidente waxee sànq <laughs> ci loolu rek laay fàttali ni émission bi wax dëgg yàlla ñi ñu ko yo ñi ñu ko yombalal <noise> mooy waa United Purpose ànd ci ak <hesitation> projet tekki jigéen ak ci ñi ko financé muy USAID <breath> ci dimbal ci jàppandal technique gu nag waa Jokalante xam naa ni <breath> dinaa woowaat ki nga xam ni moom mooy <hesitation> Serigne <breath> mu tekkilaat ma United bi parce que lii anglais la <breath> te xam naa ni ma koy waxee nii mën naa am du nekk noonu waaye dinañ ko gën a comprendre tonton tonton Galaye foofu laay ñëwee <hesitation> ci yow <breath> <hesitation> di wax ni <hesitation> <noise> am na looy dolli ci li nga xam ni <coughs> assane wax na ko <breath> mais dafa am foo xam ni aussi damaa bëggoon <hesitation> tegaat fa sama baaraam bu baax <breath> mooy banque classique yi tudd na ko sànq <breath> li ñuy teg askan wi métti na lool te yéen dafa mel ni dama dégg ngeen ne social <breath> parce que tey damay gis dangay leg ci banque yi classique yi junni <breath> booy fay daanaka fay ñaari junneeg lu to lu lu topp li ñu teg ci interet bëri n nit ñi sonn nañ trop <breath> est ce que seen CREC bi <breath> dëppoo na ak concretement ak social bi nga